Tsuro dziri muchirugu hombe nediki chirugu chakagadzirwa nemapuranga muine huswa hwakaoma nefenzi yakaita doko.

Guta reHarare, vakadzi nevarume vari kufamba. Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Zvivakwa zvakareba, miti isina mashizha, matawa raitsi. Motokari dzakabatidza marambi kuratidza kuti kwasviba.

Chitoro munotengeswa mishonga uye mafuta ekunadzira pazvose. Zvigaro uye mataira.

Varume vatatu. Mumwe akasimudza piki. Mumwe akatakura ari kusunda bhara, vanhu vanopfuurawo nepo vachiona nema 'buildings' ari pedo napo.

Miti ine maruva. Uye maruva ari pedo negedhi ne juraworo. Maruva akasvava, pane huswa hudoko hwakaoma.

Chikafu chemuNandos chakabairwa rudzi dzemhiripiri kana kuti masosi amunenge muchida. Chakaiswa patafura.

Zvinhu zvinotengeswa pamusika zvakapimiwa mumagaroni. Nzungu, nyimo, nyemba, bhinzi, hupfu hwezviyo, hupfu hwemhunga, mupunga.

Vanhukadzi vaviri vari pa stage, vachiimbira vanhu . Vanhu vachifara Paine mhomho yakamira padivi , yakavhenekwa.

Muoko akabata chigaba chine habhurosi dzakaibva dzakashongedzwa zvakanaka dzinoda kunotengeswa kunze kwenyika.

Maruva matsvuku neaneruwara rwegoridhe achidyiwa neshiri rinebazi remashizha shiri tema inegwapa regreen

Midzi yakagadzikwa pajira dzvuku iyine mizera yakasiyana -siyana. Iri pedo nebepa.

Mugwagwa unetara pane motikari dzirikufamba nezvivakwa zvirimujinga, nemiti

Muti wemumengo, mugodhi, chigaba chekucheresa mvura, maruva, huswa hudiki-diki hwakasvibira.

Dutavanhu rakamira mumugwagwa, zvivakwa zvakareba. Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Vanhu vari kufamba mumugwagwa. Simbi dzakaronderwa pedyo nemugwagwa.

Miti ine mashizha yakatsvukuruka. Motokari dzirikufamba mumugwagwa wetara . Vanhu varikubva kunerimwe divi vachienda kune rimwe divi. Pasi pane uswa hwakaoma . Motokari dzakamira.

Bundo rakasvibira riri muvhu dema riine maruva ane zvichena. Pasi paine matombo akapoteredza.

Vakomana vebhora. Vakapfeka mbatya dzekutambisa nhabvu neshangu dzenhabvu. Vakapfeka nguwo dzerudzi rwamashizha dzine zvigoridhe. Miti yakapoteredza huswa

Uswa hwakaoma, hwakachekeka napakati umwe hwakarara pasi muvhu rakasvibira. Miti inemashizha akasvibira, ari madiki.

Murume arikutengesa mabhora akamira nemadzimai maviri. Vanhu varikufamba, misika yakawaridzwa kuti vanhu vatenge, tower light tambo dzemagetsi uye zvivakwa, zvitoro marara pasi uswa hwakaoma.

Imba ine jurawo paine fenzi pandandira miti ne mashizha awoma nemamwe akasvibira zvigubhu zvezvimwiwa.

Guta reHarare vanhu vakawaridza mbatya dzekutemgesa shangu, vanhu vakadzi nevarume vachikwidza nekudzika, zvivakwa zvakareba, marambi emudenga tawa raiti nemiti.

Muti wakasvibira uneutano uri wegirini unenge jatirofa. Pane nhumbi dzakarasikira pasi nematombo arimujinga memuti.

Mugwagwa une tara. Chivakwa chiri mujinga memugwagwa. Mai varikufamba mumugwagwa. Motokari uye gonyeti. Miti dzakatenderedza matombo.

Mukati nemotokari muchiwonekwa imwe motokari iripanze. Makumbo emunhu. Ruoko rwemunhu anodhiraivha. Mugwagwa unetara.

Motokari dziri kukwira nekudzika mumugwagwa wetara. Paine mota yemapurisa, miti dzakapoteredza. Paine maJakaranda, huswa hwakaoma uye mugwagwa uyo usina tara unofambwa nevanhu netsoka.

Mugwagwa wetara usina motokari, miti yemajakaranda, dombo, huswa hwakaoma, marara ari pasi, jurahoro riri mujinga memugwagwa

Chivakwa chinezvidhinha zvakanaka, pasi pakaiswa matiles ewudhu, muri mukorido

Sadza remhunga nehuku nemuriwo zvakapakurwa mundiro chena iyo yakagadzikwa patafura. Nyama mbiri nhango mbiri dzehuku.

Magonyeti matsvuku maviri paine munhu akamira pakati pawo wechirume. Paine mimvuri yevamwe vatatu nedzimwe motokari dziri nechekumashure, uye miti.

Matombo, imba, miti, maruva, tambo dzemagetsi, pasi pane marara uye huswa.

Vanhukadzi vari kufamba vakapfeka mamasiki vakatakura mabhegi avo nezvinhu zvavatenga. Mukadzi ari pabasa kushandira kanzuru. Zvivakwa.

Zvikuku zvehuku dzechirungu muine chigaba chechikafu uye rambi rinopa kudziya. Makaiswa masodhasiti, chirugu chehuku.

Zviumbwa zvakasiyana siyana. Hari dzinemivharo dzakaita tsvuku. Nemavhasi asina mucharo zvakaturikidzana.

Pamusika pane zvitoro pazere vanhu varikutengesa paina amai vakabereka mwana paine tswanda pasi, mapepa bhegi machena, mugwagwa usina tara.

Marara pasi. Mvura, madhiramhu, matayi emota, fenzi, mapowo, muti.

Mubani musina huswa hwakareba. Pamwe pasina huswa papfumbira zvinzira zvinofamba nevanhu. Miti yakapoteredza, matombo nezvimiti zvisina kureba.

Munhandare mune huswa hwakasvibira. Vakomana vachigadzirira mutambo. Mune vanhu wakawanda dzimba dzakapoteredza miti dzakapoteredza.

Varume vashanu vakagara. Vaviri vachiridza hosho, vaviri vachiridza mbira, umwe achiridza ngoma. Vakagara mumba mune fafitera, chivhitivhiti uye firiji. Pasi pane mataera akaita machena.

Dhorobha reHarare, rine zvivakwa zvakareba. Zvitoro, miti, migwagwa. Pasi pakashongedzwa zvakanaka nezvidhinha. Vamwe vagere pane maruva akasvibira.

Muti wemupopo uine mapopo mambishi mamwe oda kuibva. Tambo dzemagetsi nepooro racho.

Varume vechipositori vakapfeka magemenzi avo machena vakaungana vari pamba vachiimba.

Munhandare yebhora. Paine akabata bhora. Vasikana vakapfeka nhumbi dzemakara akasiyana. Vanhu vachiokera vari kunze kwefenzi.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa unetara . Paine jurahoro, miti nemajakaranda. Imwe inemaruva uye mimwe inemashizha akasvibira nehuswa hwakaoma.

Misika inemapepa matema. Pakarongererwa zvinotengeswa. Vakadzi nevarume varikutenga nekutengeserana. Mugwagwa unetara. Vanhu vaviri vakamirira motokari dzimba, miti.

Motokari iri kufamba mumugwagwa une tara. Miti yemijakaranda yakatevedza mugwagwa. Jurahwo rakatevedza mugwagwa. Uswa hwakawoma.

Mbizi ina dziri kunwa mvura. Payine uswa hwakaoma uye humwe hwakasvibira. Payine vhu dzvuku.

Dutavanhu. Vanhu vanofamba varume nevakadzi. Musika unotengesa. Zvivakwa zvakareba. Marara pasi. Motikari dzakazara parengi.

Misika yakawaridzwa pachitengeswa zvokupfeka. Jurahwo ,murume akagara pachituro. Pasi paine mavhu nehuswa hwakaoma.

vanhurume vanokwana kuita gumi. vakapfeka matehwe emhuka. Varikuturirana. Pane miti dzisina mashizha nembwa yakarara nechekure.

Panzvimbo inokwirirwa maduta vanhu. Maduta vanhu maviri akamira. Vanhu vanotengesa zvimwiwa nevanhu varikuuya kuzokwira mabhazi varipo panzvimbo iyi.

Zvirukwa zvakawanda zvakarukwa zvine marudzi akasiyana siyana. Zvakaiswa pasi pane matiles machena

Huni dzakatemwa kuita muzvidimbu. Dzakaunganidzwa paine tambo dzemagetsi. Pasi pasina kushongedzeka paine marara. Vanhu vachifamba. Miti yakatenderedza uye bepa dema rine gomo.

Chitoro chakarongedzwa chakashongedzwa mabhegi evanhukadzi uye shangu dzevanhurume neshangu dzevanhukadzi dziri pamakamuri akasiyana.